Teƒee nye yɛ. Xɔme alo avame eyi ke woɖo nuwo ƒete ɖe ɖoɖonu nyuieɖe. Nukpakpa ɖe le dzieme eyi ke nye abe ɛɛɛ aɖaka. Wo, woŋu teƒe ɖe da ɖe anyi. Woɖo nuwo ɖe eme nyɔɔɔ enye nu yi ke tɔ wowɔ eŋu dɔ kɔ ɖaa nu. Teƒe yi le tsɛ nakpɔe be wokɔ seƒoƒo ɖe tsɛ da ɖe fii. Alebe wokɔ kpukpu ɖewo tsɛ da ɖe ŋgɔgbe le fii wònye avame.

Akaɖigba akaɖigbedɔwɔƒe nye esi. Ale be woɖo akaɖigbe mi mixena he he akaɖi ve woɖoe ɖe teƒea pɛte le fi. Ame aɖe mi tɔ ɖe fi me ɖa. wodo awu tɔxewo eɖewo wokɔ kuku blublu e blublu kɔ bu ta hafi wotɔ ɖe fi. Woƒe xadzi tse ati ɖeke eve aɖewo le fi mɛ ɖa. e eyame tse le dzedzem hafi amewo tɔ ɖe akaɖigbeawo gbɔ.

Efi le nye eŋu, eŋuwo tɔ ɖe fi, eɖewo le zɔzɔm le emɔa dzi, ŋutsu ɖewo, ame ɖewoe tse le tɔ ɖe fi. Wokɔ nuɖewo tse kɔ ɖa ɖe fi. Emiame woa be ativi ɖewo tsi le emia me hafi ŋuwo tse le fimi yim.

Hametɔ geɖe wonye nyɔnu, wotsa tsitre aɖewo le nu kpɔm le mia me, aɖewo tsɛ le nu etee alebe eɖewo tsɛ le ŋkusese ta, wo bete wo tɔ ɖe fii, woɖi apɛ ɖe mía de kɔnu nu, wota ɖo, ɖe sia ɖe le ɖotata vovovo me ɖe mia de kɔnu nu, wobla ta tsɛ ɖe ɖoɖo nu.

Efi le nye sikakuƒe, amewo wole sikadome le sika kum, emɔ miwo wokɔ le edɔ wɔm emɔ tse le yiyim, ame ɖe le emɔ gbɔ le eŋudɔ wɔm aƒe susuawe tse wotsi atsitre le woƒe dɔ wɔm, ati ɖewe tse le fi me ɖaa eyi ke nakpɔ be ati le fi mi ado bɔbɔ nɔ fi le emɔ gbɔ.

Exɔ tata blibo alo exɔtutue ne le fi ale be wotu xɔ ɖe etsi to aƒu to, exɔ pete le efi etsi ŋutɔ tse le dzedzem le efi eɖe tse le emegbe le efi me ɖaa alebe anyiegba ƒuƒui anyigba ƒuƒui le dzedzem le efi efi xɔ le xe ke woɖe mɔ tsi to exɔ ɖome anyiegba me le fi.

Nyɔnuvi aɖe wonye yevuwo. Wodo awu ɖe wobe dekɔnu nu. Ɖeka do awu dzi heɖo asi tɔ ɖe wobe agba gbɔ. Ɖeka tse do awu blu, yeatse tɔ ɖe tɔ gbɔ. Blutɔ le miame. Ame mi tse doa awu dze tɔ ɖe ɖusi me. Akaɖigbe si le nua gbɔ na woe akaɖi le tsitsina.

Fi le nye exɔ ɖe gbɔ. Exɔ ɖe le dzedze le fi mɛ ɖaa. Megbe ɖaa le ɖusi me, ati ɖe tsɛ le fi mi. Ame woame ade tsɛ wole efi le wobe dɔ wɔ, le akaɖi … gbɔ eyike he na ŋuse mi be míkpɔ akaɖi. Ame ade tsɛ tɔ ɖe fi. Wole wɔame atɔ̃ le awu tɔxɛ ɖeka me. Enye awu yelo to wobe dzime.

Efi nye ekpɔ ɖe ekpɔ me, exɔ me, wodzrae ɖo kple zikpuiwo, alebe zikpui dzi wokɔ nu da ɖe dzi na bɔbɔ nɔ dzi fain, titina tsɛ wodzreɖo fain

Afi tsɛ, amewo yie ɖe ee ŋuɖoƒe ɖewohi yameŋu alo ŋu bubu ale be wolé liaŋ me le dzɔdzɔa le agbalẽ wɔɔ be woakɔ azɔ̃ mɔe, mɔzɔ̃lawoe wonye, wo petɛ le liaŋ me. Wo wotsaka le fi yi. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo petɛ wole liaŋ tɔxɛ ɖe me le woƒe agbalẽ wɔwɔ dzɔa.

Fi le nye ayamedzeƒe, ayameŋudzeƒe ƒe nɔƒe alebe ame ɖewo le fi le wobo gbalẽ gbɔ kpɔ, ayameŋu tse le dzedze le fi me ɖaa kple nuŋɔŋlɔ tsie le eŋu, ŋutsu ɖe kple nyɔnu aɖe tsie wotɔ ɖe fi aɖe tsie tɔ ɖe miame.

Fii nye dzɔdzɔmenutata aɖe. Alebe ati gãa eve ɖe le megbe le fi mɛ ɖaa nye dzɔdzɔme. Guɔ be ati. Eŋu ɖe tsɛ le do agba ɖe edzi le miãme. Eŋua le ʋie ɖe. Ɖusime, ame ɖewo tsɛ, wobɔblɔ anyi yi ke le kplɔ̃ le fii.

Teƒe si nye xɔtuƒe alo mɔɖedowɔƒe nye si. Ame bɔbɔ nɔ anyi ame eve bɔbɔ le fi. Wonye yevuawo, arabwo, nàte ŋu akpɔe ale be ɖeka ŋu nu ɖe fiam ɖeka ee ati ɖewo tsɛ wole fi ma, eɖe ƒo xlã wo. Wo nu wo bɔbɔ la anyi le anyi … hafi le woƒe dɔ wɔm.

Ekplɔe nye woɖo nuwo ɖe anyigba. Enu yiwo woɖo ɖe anyigba enye akaɖigbe aɖewo eke na e akaɖi klena ɖe míaƒe exɔwo me. Ameetɔwo le fi mi, ameetɔwo wodo awu ɖe nɔnɔme tɔxɛ ɖeka me ale be nyɔnu ɖe tse tɔ ɖe fi yi ame susɔewo tɔ ɖe anyi le wo kpɔm. megbe tse ati ɖewo le fimeɖa ƒoxla wo.

Efi le nye ayameʋuwo ɖo ƒe. Ateŋu akpɔ ayameʋua le ƒome ɖa. wò petee wò bubɔnɔ anyi ɖe fi hele ayameʋua gbɔ. Ayameʋua lolo eƒe alɔwo dze le eye amewo ƒo xlãae le ŋgɔgbe le fi.

Efii, edukplɔlawo nye amewo ƒetee, alebe wole takpekpe me, ame sia me nɔ anyi ɖe wo kpokpo dzi, aƒe wole fi, azɔ wokɔ televitsin kɔ da ɖe fi mi wòle nɔnɔmetata ɖewo fia wɔe aƒe wonɔ anyi ɖe fi.

Amewo tɔ ɖe afi. Wotɔ ɖe anyi le nya se ale be wo pɛte wotɔ ɖe kpo le nye mi amewo le se. kplɔ tse le fi yi. Wokɔ agbale kɔ da ɖe klplɔ dzi. Megbea le afi mi wokɔ nɔnɔmetata aɖewo kɔ da ɖe mimi hafi amewo tɔ ɖe anyi le nya se.

Dunyahelawo kee wole fi nye ŋutsuwo, ŋutsu tsitsiuwo wo pete wodo awu fai eyi ke wo bɔbɔ nɔ anyi, wo pete tse yevuwo wonye, ame ɖe le fi alebe ele nɔnɔmetata aɖe ɖe fia wo eɖewo ts

Ŋu wuiatɔ wotɔ ɖe fim. Eŋua gbãtɔ ele blu woklɔe ɖe e e anyigba dzi aɖe dzi gakea eŋua ɖeka tse le fi mi ɖa nye ŋu dzi. Amewo tɔ ɖe ŋuawo megbe le ŋuawo kpɔm ɖe nɔnɔme tɔxɛ aɖe me. Amewo sugbɔ wole megbe le eŋua wɔme evea kpɔm.

Amenetɔ wotsɔ woƒe agbawo ɖe eta, eɖewo tsɔe ɖe dzime, eɖewo tsie ŋutsu aɖe tsɔe le eɖu ŋum gbɔ ɖe, alebe nyɔnua tse nyɔnua tse nyɔnu ɖe le emiame ebla lé nu ɖe ta, wozɔ gbɔ ɖe alebe megbee petee le fi mi atiwo ƒoxla, alebe ame ɖe le titina etsɔ agba gã aɖe ɖe eta.

Ŋutsuwo, ŋutsu eve tɔ ɖe fii. Alebe nyɔnu ɖe tsɛ le fii. Nyu. Woame tɔ̃ ƒete wonye Yevuawo. Ŋutsuwo ɖeka kple nyɔnu ɖeka wole teƒe ɖeka hete ŋutsu yi le hedo awu blu hele nu ɖe kɔ nɛɛ ŋutsua ɖeka. Wokɔ mashini alo mɔ ɖe tsɛ le titina le fii. Wobo saɛt, ɛɛ, wobo nyi ame le fii tsɛɛ nàkpɔ be xɔɔme wole. ɛɛɛɛ Nàkpɔ xɔɔɔ wo nɔnɔmetata le efii.

Fi nye teƒe yi ke amewo ɖia tsa va kpɔa nu ke wɔm wole le woƒe vovoʋiwo me ale be nu aɖe le fi abe ɖewo ɖo asi. Megbe le afi petɛ, atiwo sia ƒo xlã wo. Ne woƒe nukpɔkpɔwo, eya ewɔɔ wole le fi.

Efi ma nye teƒe aɖe yike nye gbe me alo teƒe aɖe yike wokɔ elã wokɔ dzra ɖo, alebe ame ɖewo tsɛ le ŋu me, wole lãwo kpɔm, elã eve, elã eve, tɔ dzata eve tɔ fi, wole lãwo kpɔm, amewo ƒete nàgblɔ be yevuawo wo nyo, wole wobe ŋuwo me, megbe le fi mɛ ɖa tsɛ, atiwo ƒo xla wo fain, hafi wotsɛ wole ŋua me le mɔdzi yie.